Tiŋpuuni n nyɛli ka niraba niŋ nimmohi n chɛni bi chimdi shee daabihi nyɛla ban to katawiya n ʒi bi daguya gbunni kaapu kohi nyɛla ŋun gba to o katawiya n ʒi o daguli gbuni daguli kohi shaba bin bɛ jiranbiisa maa ni zaŋla bi daguya maa anfooni tabili jiranbiisa maa

Ʒiɛɣu n ʒɛ ka yili fui yili maa yaɣa shɛŋa nyɛla din ŋmaagi ka taabo nim yɛm luɣuli kam tani ʒiɛ doya ka naan chɛ gabi sabinli din ka n doya tihi ʒɛ yili maa nyaanga

Bindira kohabu shee n boŋo bindira maa nyɛla din pa teebuya zuɣu bindira maa shɛŋa n nyɛ Boraadɛ moma naanzu maha ni alibarisa daa bihi maa so nyɛla ŋun ʒi kuɣu zuɣu ka pari o daguli maa tahapona maa shɛli ni da diribi maa gba nyɛla bin chɛni n diri bi dahi

Sarati n niŋ ka loori dibata kpɛ tabi ni loori titali maa nyɛla din ʒɛya jaɣaya ka loori bihi maa din maɣasi zaa loori bihi maa shɛli kom nyɛla zaɣ tampilim ka dinbala maa mii nyɛ zaɣ sabinli niraba ʒɛmi gili loori nim maa

La sabinli n tam teebuli zuɣu ka bindirigu bɛ dinni bindiri shɛli din bɛ dinni n nyɛ boraadɛ waara gali waara zaham maha nyaaduwa din baɣasi ka naan chɛ kpa ʒiɛɣu